Anfooni ŋo bipuɣunsi ayi n ʒiya ka yino lori yino zuɣu ka yino liiga maa nyɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm ka jinjɛm maa chɛrisi chɛrisi o ʒila kuɣu bili zuɣu ka o ni lori so maa ʒi tiŋa

Anfooni ŋɔmi Lora nim paliziya loranim maa zaa. nyɛla. zagdozim kaniribi maa bɛ din ni ka yɛ liigapela kashɛbi yɛ liiga nuɣiso ka yiya shin baɣiba pali Zhou n nyɛli

Anfooni ŋo paɣa n ʒiya n chimdi waagashe o chimla waagashe maa n yaali zaŋ pa ka piɛ bili ʒɛ o nyaanga ka laa tam buɣum ni ka din yaari maa bɛ dinni ka gbambili ʒɛ n baɣa o n ma maa bobla bobga ka so chinchin ʒiɛ

Anfooni ŋo lora n ʒɛya n toori tankpaɣu ka loori shɛli toori tankpaɣu niŋdi lora din bala maa ni yinga maa ŋuna tankpaɣu pun palli li mi loori ʒiɛ n nyɛli ka din toorili maa mii nyɛ zaɣ dozim

Anfooni ŋo daani n nyɛli ka di nyɛ palli zuɣu ka doo chɛna ka gbubi nuchɛ baŋ o nuuni ka nuchee maa nyɛ va dozim laasabu ka so gba ʒɛya loori gbuni ka o ʒɛya ka gba yɛ liiga dozim

Anfooni ŋo paɣa n bɛ nimaani n kohari niɛma o kohari birash nima ka kohari tulaalɛ nima ka gbubi shɛli o nuuni ka laɣari bɛ o nuu maa ni ka pili zipiligu o lami ʒɛya foto maa ni

Anfooni ŋɔ paɣaba n ʒi binyɛra bi zuɣu ni bi zaa sola chinchina bi nyoɣani zaŋ sheena ka piri namda nima ka bi yɛ liiga nima ka chɛni doli palli loori nim bɛ bi ni chɛni maa ni

Anfooni ŋɔ paɣaba n wori waa bi zaa yɛla nyingokoriti ka piri bansi ka piri bi naba ni bansi ka piri namda nima ka mɔri bɛ dinni ka niraba laɣam bi nyaangi ha ʒɛya shab yɛ liiga piɛla shab yɛ liiga sabila ka shab yɛ liiga baŋkom nimaani

Anfooni ŋo salin gbiribi n biɛni ka daɣa daɣi shab yɛla liiga sabila ka doo ʒɛ zuɣusaa maa ha ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka yuundi bi tuma maa so gba yɛla liiga nuɣso ka gba zaa bɛ salin gbiribi maa puuni

Anfooni ŋɔ loori n niŋ sarati ka ʒiri niɛma palli zuɣu n nyɛli so dabiya ka niraba ayi mii ʒɛya ka yɛ liiga sabila k so bari moto palli zuɣu n nyɛli loori yinga maa din niŋ sarati maa lumi doya ka loori shɛŋa ʒɛya ka so bari moto gba chɛni nimaani

Anfooni ŋo bia n lɛri o ba bindirigu ka o ba maa kpa ninkpara ka dim bindirigu maa ka yaagi o noli bia maa zaŋla bindirigu maa tiri o ba ka mii pobi o ninni teebuli zuɣu n nyɛli ka bindira maa laɣam gili teebuli maa luɣuli zuɣu kam

Anfooni paɣa n ʒiya n chimdi bin yara ka yaari li niŋdi piɛɣu ni ka bɔɣati ʒɛya bɔɣati maa gbambila bɔɣati n nyɛli ka ŋmana tam o zuɣu saa ka gbambila gba ʒɛya ka kpam bɛ di maa ni.

Anfooni ŋo Paɣa n ʒɛya n di nachiinsi ka zaŋ bini n so o boɣu sapim mini o shee ni ka so chinchini ka zaŋ bini n pobi o zuɣu ka so ʒɛ nyaangi maa ka gbubi yɛ duɣurigu